Dumma dumma asati dumma dumma mayo mayde mooza qoqostidi oykkida ista gasan issin dodizaara koshey dimmada eqqadus hessathoka silqo ykkiday senera ha aalidi oykkidi hindis.

hayssan soofa oydey uttides medhorakke kehidi lo'izayssakko issi sowa gaathi heetztho didibappe komidi dizayss beettes qasse sohuwa giddon telebizhinay dee'es guussokko hesatho

Issi doktoriya ba booththa maya maydayssara nam,u kusha shiishshada oykkidays beettes hissathoka hara asatikka dukter gidanandaroosati amutishe de oosona izakka ayf sorabekke adalo,izaarokko.